Kare winduki ko larani biroji, e ma debte winduki, ha dou tebr ɗum ɗo winda be bairo, den bo ɗum ɗo winda nder deftere, ɗum ɗo tawe ha jangirle den bo ɗum ɗo soda ha shagoji.

Hunde fufugo hendu dum andira be blowa, do naftira ha babeji fere-fere bana makaniki'en do naftira be blowa ha dede wo’ungo hunde bana tobe fufugo itta salti ha komputa be konandi irin mai ha fahinbo lotobe hore do naftira be bulowa takanasma lotobe hore robe to be timmini be do fufa hore mai gam bo yora be lau.

Fijirde bol kosɗe, fijirde bol kosɗe fijirde on hakkunde dereke'en dembo ɗum ɗo fije be tamre ɗum andira bol, nden ɓeɗo senda ci'e ɗiɗi, ko toi ɗo habda nyama sare kotoi wakkati ɗum fi ɗum yari ɗum nasti ndaɓowol komoyi hanko heɓi dedei nasaraku.

Laarooɓe fijirde, takanasma fijirde bol kosɗe, ɗum ɗo don nodda ɓe sapootas, be ɗo jooɗi haa dow daɗe koromje, woɓɓe feere bo ɗo maggi haa daw, ɓe ɗo laara fijooɓe bol kosɗe, ɗoo ni ɗum ɗo waɗe on haa babal nokkuure fijol bol kosɗe, nden bo worɓe e rooɓe ɗo yaha yallira ton.

Ɗo woni Defetendu. Defetendu nokkure'on ɗum herta hedi ko larani ndefu. haɗodɗon ɗum Defata ko larani Nyamdu ema ko nandi be Majum.

Yeri ema nanta oldi daande, yeri ni ɗum ɗo naftire haa waatuga haa noppi, nden oldi daande, ɗo waata haa daande ngam pawne. Ɓurna fu rowɓe on waatata ɗum. Nden bo ɓe waata ɗum dow pawne, ɗo mari noone fere-fere.

"Njaram zamanu"Njaram zamunu ni ɗo tawe on ha dede lonaji ferefere ɗum ɗo tawe bo ha babe lumo fere fere takanas ma bana shagoji mauɗi mauɗi ɗum ɗo waɗe on ngam bo yaruki ngam hokka neɗɗo heɓa sembe ma bo harande ɗum ɗo waɗe bo wakkati go ngam ɗum yara ngam nanugo belɗum.

Lekki maɗutaki zamanu lekki madutaki ni ɗum ɗo naftire on ha moɗugo ,yake goɗɗo ɗo nana ɓilla fere taka nasmasnɗe jamu ,nɗen lekkitiji ɗo heɓa on ha asiɓitiji e ma cura hokkugo lekki ɗum andira ɓe kemis.

Urdi, urdi ɗo naftira ha urnugo dedei ɓandu e ma limce. Urdi ɗo mari noneji fere-fere, ɗo mari dedei urle fere-fere. Ɗum ɗo do naftire ha rowɓe. Worɓe ma ɗo naftro ɗum, ɗo naftira ha bukkoi be mauɓe fu no foti.

Ɗerke en worbe tato. Be ɗo ɗari be hosi beɗo borni bornucce Ko larane jompa ema kufneje. Ɗum ɗo borni bo ɗeɗai ko moi be yake none jompa o borni ɗum do holla al aɗa mabbe.

Urdi: Urdi ɗum hunde on ɗum hokkata urengol ha ɓandu e'ma limshe. Roɓe ɗo naftira be urdi non worɓe ma ɗo naftira be urdi. Ɗum ɗo wada urdi ha limse, ɗum ɗo waɗe urdi ha nanta ɓalli.

plad ni dum do naftira ha sendugo nyamdu ferefere, denbo gam nyamuki, nden platji dum do naftira ha dede wadugo biɓbe ledde dum andira fruit, ema wadugo hako do woni.

Ooldi daande e maa yeri noppi, ɗum ɗon nder kare pawne rowbe. Nden bo ɗum ɗo naftire ha pawne, ɗum ɗo waate ha ƴol, ha daande. Nden yeri bo ɗum ɗo waate ha noppi.

Ɓiɓɓe roɓɓe fukarabe jangirde ɗum andira makaranta mabo islamia, ɓe ɗo dilla dedai jangirde ɗon goto nder maɓɓe ɗo wayi miko muɗum, goto bo miko muɗum me ɗo tokki ɗum ha ɓawo, ɓe ɗo fa’i jangirde ɓeɗo wati limce jangirde mai o jampa be sarla, hautaɗe be himar.

Madi zamanu ɗum andira gidan sama, ɗum mahama timminama, ɗum naftirte hako larani shagoji babal surgo hunde, ɗum naftiram bo ha dow ko larani ci’e waluki.

"Koromje" e'ma nanta santa tebur. Koromje ni ɗum ɗo naftire ha palo den bo ɗum ɗo naftire ngam jodugo ha fahin ɗum do naftire ngam wo’ungo de dei sudu.

Aayon, Aayonni ɗo naftira haa dey-dey ko laarani woggugo kare waltina, ngam wo’ina kare, ɗo itta dey-dey nyobborli haa kare, nden Aayon ɗo naftira bee hiite.

Kalagaaje, kalagaaje ni ɗum pawne worɓe e ma rowɓe, ammaa takanas ma rowɓe naftirta. Ɗum ɗo naftira be kalagaaje haa waatugo haa kooli juuɗe, ɗum ɗo mari bo noone fere-fere, ɗum bo naftira kala hoondu fu, ɗum goɗɗo yiɗi fu, ɗum waatan kalagaaje.

Agogo Juɗe, Agogoni ɗum ɗo Naftira ngam Laruki Wakkati, ɗum ɗo Habɓe ha Juɗe Ndenbo ɗum ɗo Naftira be Agogo ha Paune, nden ɗum ɗo Mari none Fere-Fere, Roɓe Ema Worɓe ɗo Naftira be Agogo ha Habɓuki ha Juɗeji Maɓɓe.

Ɗerwol cedarammaku timmunki jangirɗe puraimari. Ɗum ɗo heɓa ɗerewol gol ɗo yake neɗɗo jangidi ɗiga suɗu aran ha yahugo suɗu jeguabru. Bawo owinɗi fo'onɗo ɗumdo hokke ɗerewol ɗo ngam holla tabbutinki timmunki mako jangirɗe goppal arana, ɗum andira be puraimari.

Koromje, e ma nanta tebur, ɗum andira santa tebur. Koromje irin ɗoni ɗiɗo joɗa on ha ɓurna fu ha palo, ɗiɗo joɗa bo ha ofisru mauɗi, mauɗi ɗum ɗo naftira ngam ba dedai ɓe joɗa ɓe siuta, mabo ɓe rena goɗɗo. Santa tebur bo, ɗo naftira ha si guki bana takanas ɗereji ɗum goɗɗo jangata mabo njaram.

do woni swit milo e ma kankana hautade magi dum taiti swet milo be kankana mai wadan magi hader gam yaruki dum ayndra be fruts

Filawa. Filawa ɗon nder nonde gene ɗum ko wo’inta ci’e. Ɗum ɗo awa fulawa. Ɗum ɗo asbina fulawa ha babeji fere-fere ngam vo’ungo ci’e mabo ofice hautade nonde babe kudeji fere-fere.

Kare paune ɗum ko larani yeri, oldi, ema nanta jawe, ɗum ɗo naftira be yeri ha watugo ha noppi, jawe ha watugo ha juɗe, oldi ha watugo ha dande, ɗum ɗo faunira be mai.

Ingiiru feetugo butaali, ɗum ɗo naftira be inji feetuki butaali, haa wakkati ɗum feetata butaali, ɗum sanndira butaali be leɗɗe muuɗum. Nden ɗum lora fahin, ɗum saka leɗɗe feere, butaali feere. Ɗum ɗo naftira haa babe feere-feere, naftiran haa ladde, naftiran haa ci’e.

Alluwa andinoy jum ma bo alluwa waɗugo gengal, ɗum ɗo waɗa bannin ngam holla nokkure inde mare, e ma nanta ko nga dogginta, ko nga sorata, ko ma ha nga woni ɗum andira be sinbot.

Ɗum ɗo habda mahugo saare, maabo nokkuure kuugal ɗum ɗo mahe, haa ɗum yotti wakkati ɗum ɗo waɗa pilesta. Ndaa ɗum ɗo ni, ɗo holla goɗɗo ɗo waɗa pilesta, waato ɗo ɓakka deydey siminti, haa ɓanndu mahol ngam bo, hokka mahol may sembe ema wooɗugo.

...ɓɓe jangoɓe haa makaranta, ɓe ɗo janga haa nder cuura jangirde ɗum andira aji. Nden da ɓeɗo ɓe ɗo jogi debte ɗum ɗo jangoya. Woɓɓe maɓɓe ɗo jodi haa leddi, woɓɓe maɓɓe bo ɗo joɗi haa do benci.

Madi saare, madi saare nyiɓama, den nyiɓawal zamanu ɗum nyibama nden bo ɗum hippama be kwanoji ɗum zamanu, ɗum waɗama bo dedei kareje zamanu ko larani feuurga ɗum andira be esi ɗum ɗum ɗo mari varanda ɗum wadi bo dedei hokkotoɗum hendu ko larani windo ɗum zamanu.

Ilalal andira be tuta. Ɗum ɗo holla dedei lesdi kaza, kala lesdi fu ɗo mari ilalal muɗum. nden bo nokkuje kuɗe fu ɗo mari ilalal maaje fere-fere ko toi ɗo mari deda ko hollata. Maa bo, no noneji fere-fere haa kala lesdi fu e'ma babe kuɗe.

Baanowo ɗum ɗon nder kare ɗum naftirtee haa gese. Ɗum ɗo naftira bee baanowo haa remugo, haa aawugo e maa nanta remtugo gese. Ɗum ɗo naftirta bee baanowo haa ittugo gene. Nden baanowo ɗo huuwiree haa wasugo ngaska, e maa ko nanndi bee may.

Ngoiva" ngoiva ni do nder bibbe ledde ɗum ɗo ɓe awa ɗen bo ngoiva do rime, den ngoiva hunde nyamo ɓiɓbe leɗɗe on nyamoto kon ɓeɗo naftira be ngoiva ha nyamugo non, non ɗum ɗo naftira be ngoiva bo ha yake hautugo ɗum be ɓiɓɓe leɗɗe fere ngam bo ɗum waɗa ɗum wartira ɗum njaram ɗum yara.

Babal lamar ɗum andira be nanta babal banaɗo e bananaɗo mabo ango ema amariyajo, ɗum wo’ini babal mai be koromje ɗum zamanu nden bo ɗum wo’ini babal mai be nanta labuleji fere-fere, ko larani none ɓokko ɓokko ema none daneejum, nden babal mai ɗum kimsama ɓurnafuni babal ɗo ɗo jooɗa on babal lamar ɗum e dogginta lamar takanas bana lamal bangal, ema babal lamar hokkugo larugo ceyo dayeki.

Oldi daande yeri noppi e'ma kalagaje. Hunde on ɓurna roɓe naftirta ha paune. Ɗum ɗo naftira be oldi daande ha watugi ha daande, yeri ha noppi e'ma kalagaje bo ha koli juɗe. Ɗum ɗo naftire ngam paune.

Gaasa nden lootaama haɓɓaama be ko wi'ete revon. Gaasani ɗum ɗo wo’’ine ,ngam pawne biɗdo debbo ,nden ɗum ɗo loote, ɗum waɗe nyebbam, ngam bo tabbitina gaasa may ta’aaka mabo sankitaaka.

Babal nyamugo nyiri andira restaurant ɗum do waɗe irin babeɗo ngam bo ɗum sora nyamdu ɗoɗɗon be njaram neɗɗo yahan soda dillida neɗɗo bo yahan soda ngam joɗoya nyama ɗoɗɗon.

Omo laiɓirki, e ma lootuki kareji fere-fere je ɗum zamanu, ɗum ɗo naftira be ɗo ha dedei lootuki taasaaje, ko laiɓuki taasaaje, ɗum ɗo naftira bo ha dedei ko laarni wogguki hundeji fere-fere, ɗum do lootirta ɓaawo chuuɗi e ma goɗɗum.

Adebto Adebto ɗum kare yite, ɗum naftirte ha dedai disuki soket gam bo heba hauta ɗum be yite lamtarki, ɗum ɗo naftire ha babeji fere-fere, ɗum ɗo naftire be hundeji fere-fere, ɗum disan gam waɗuki chaji, ɗum disan bo gam hunnugo kunnugo hude na'ura fere.

Madi, madi ko larani gidan sama. Gidan-sama ni ɗum ɗo nufa sudu maabo sare dow sare. Ɗo ɗum ɗo holla dedei shagoji nden bo ɗum mahi ngam naftirgo hande e'jango ma walugo, maabo dedai ko larani filu.

Sare zamanu ɗum andira be sare gidan-sama. Ɗum nyiɓama be ɗum nyibalu zamanu. Nden ɗum waɗama dammugal nastugo, dammugal larini mota. Nden sare mai bo nde nyiɓama, ɗum pentama bo be noneji fere-fere.

Cuura janngirde, ɗum anndira be kilaas, ɗum ɗo naftira be cuura jangirde ni, haa janngungo fukaraaɓe fere-fere, haa mallumjo darata, haa yeeso maɓɓe. Nden ɗo winnda, haa dow alluwa, ɗum anndira be bulakboot, kamɓe bo ɓe ɗo heɗito.

Mordi ɗum paune roɓe. Morɗi ɗum ɗo more gam bo ɗum dede paba gasa gam ta dum ta’a, ma bo ɗum timma. Denbo ɗum ɗo mora kala kala ko vi en none fere-fere.

"Nokkure nyamugo" e'ma njaram andira restoran babal nokkure nyamduni ɗum ɗo wada on wakkati ɗum taskitinta koromje e'ma teburji ngam nedɗo wara soda nyamdu mabo njaram joda ton nyamo ya.

Inji namugo e ma janareto. Inji namugo ni ɗum ɗo naftire ha dedai namugo gauri, butali e ma ko nandi irin gabbe. Janareto ɗum ɗo naftire ha ummunki inji mei, nden bo ɗum ɗo naftira ha heɓugo njayri lamtarki.

Saare ammaa nde timmanaka nde ɗo dow mahego, haa ɗum mahi ɗum hippi. Nden bo jonta ni ɗum ɗo jokka be nanta ko laarani bana pilesta e ma luttuɗi, ko larani saare may. Saare ni ɗo mahe on be nanta simintiiji, ɗo mahe bo be nanta ko laarani leɗɗe ɗum anndira be katakooji.

Hoto fijoɓe bol kosɗe yake ɓe fuɗdan no ɓe dari ɓe hosi hoto me nden ɓe fu ɓe ɗon nder bolnocce mabɓe ɗum andira jc, ɓeɗo paɗi paɗe maɓɓe ɗum andira be kambas e ma nanta dei dei ko larani soks, ɓe ɗo taskiti ngam bo fijiki bol kosɗe.

Lekki zamanu lekki ni, ɗum do naftira yake neɗdo to lati wala jamu ɗum do heɓe lekki bo ha sudu nyaundigu ɗum andira asibiti ɗum do heɓe lekki bo ha sudu ɗum andira kemis ɗum do mode lekki ngam ɓedda jamu ɗum domode lekki bo dedai ngam bo ɗum heɓa nyaundingu.

Ɓiɗɗo debbo fauni be nanta limshe mako ema nanta alkibbaare, o waati limshe, nden o yewi alkibbaare ha dou alkibbaare mai har sangol, nanangol. Nden o dari ɗakki mota maako. O ɗo fauni ni paune yottiɗi paune, takanas ma ɗum paune laamu.

Babal siutare taka nasma nyamugo e ma yarugo dum andira benanta restaurant ma bo dum andira benanta joint babal on dum ummatore yata gam heba dedai ko nyame do coggu nden boko ma boko yare.

Do sabulu on dum zamanu dum andira be viva plus, dum do hebe ha shagoji manga manga den dum do naftira be majim hayake yiwuki e ma lotuki gam bo ma itta dededotti den dum do naftira be sabulu mei hayake lotuki ko tasaje.

Na’ura waɗugo zubi, ɗum ɗo waɗa zubi ɗum harsa dande ɗum harsa dai dai limce worɓe e ma roɓɓe, ɗum ɗo waɗa ngam poune limche, ɗum ɗo fauna huneji fere-fere ba bornocche ema goɗɗi.

Ɗo ɗum ɗo innira layru ,layru ɗum faandu on, ɗum anndira pamarel .Nden bo ɗum ɗo naftire haa waatugo ko ma nyebbam ,e ma lekki ,ɗum ɗo innira layru.

Gaasa, Gaasa ni ɗum pawne rowɓe, Gaasa bo ɗo moore, Gaasa bo ɗo loote deedey acca nonnon ngam bo waɗa nyebbam haɓɓoya. Nden boo Gaasa ɗum ɗo mooree bee morɗi feere-feere, wakkatigoo woɓɓe feere ɗo hawta ɗum bee ataacimen, waato Gaasa ɗum soorata ɗum hawta, ngam boo ɗum pat ɗum ɗo waɗa ngam pawne rowɓe.

Babal nyamugo ɗum andira be dainin tebl dainin tebul de do do wada on benanta katakoji de min do mara koromje jodugo benanta tebro. dum do jodi hadome gam nyamuki mabo ngam yaruki.

Fukarabe jangube ha jangirle, ɗum anɗira makaranta. be ɗo ɗari be ɗo saffuwol saffuwol. Beɗo heɗita ɗaidai ko horejo mabbe wolwinta be.

Kare kuuɗe ko laarani wo'’ungo na’uuraaji fere-fere, kare kuuɗe ko laarani sikul direeva, ima ko fistata bana nojji fere-fere, haa bo fistata jamɗe fere-fere, kare kuuɗe.

Nyebbam wujuki ha hunduko. Nyebbam wujuki hunduko ni ɗum ɗo naftira ngam watugo ha laral hunduko ngam bo ta laral yora nden burna fu roɓe naftirta be nyeɓɓam wujuki ha hunduko.

Fijirle jokor, fijirle jokorni ɗo waɗe'on hakkude Dereke'en. Nden bo ɗum ɗi ɓaamte Kosa ngal Gotal joga, nden ɗum yaha be kosu ngal Gotal ha ɗum foɗotirta mo yofi Gotal mai fu hanko'on odo’i .Ɗum ɗo habda dedai Kala ko moifu do'a Goto.

Woodi bayroji, woodi bo stepileza, woodi bo nde nde kolaarani nyambamji fere-fere. Ɗum naftirta takanasma haa lotugo juɗe, haa ɓaawo ɗum timmini kuuɗe. Ɗo joɗi haa do tebur.

Njaramni ɗo heɓei ha shagoji mauɗe mauɗe, nden bo ɗum ɗo naftira ha yaruki ngam nanuki belɗum, maa bo wakkati go bo ngam beɗɗuki dedei sembe, e ma goɗɗum dalilaji fere-fere ɗum ɗo tawe bo ha pali fere-fere mauɗi e ma pamari.

Ɗo gotel nder nonde nyamdu ɗum andira benanta goldin sila dum do hebi hananta shagoji maudi maudi andira be supermarket den bo dum do sode gam dum dewfa dum nyamoya.

Nyebbam angalaje, nyebbam angalaje ni nyebbam on ɗumɗo naftirte ha hurkiki takanasma hurki ko nandi pewol angalaje ɗum ɗo naftiri fre-fere dembo to waɗi nyebbamma ɗum ɗo naftire ha ko larani pewol damba.

"Sipaina" sipainaji ɗum naftare ha dede kugal fistugo e ma habbugo ɗum do fiste habbe jamdeji fere fere ko larani ba’ante ɗi ema jamdeji mashinji fere fere ko larani inji e ma luttiɗi jamdeji ɗum do naftare be majun bo wakkati wo’ungo hunde kala ko larani jamdi fu.

Flawa ɗo nder leɗɗe ko wo’inta ci’e, e ma babe kuuɗe. Ɗum ɗo mari noneji fere-fere, nden bo bana haa ɗoni flawa ɗo tigge, ɗe ɗo yarne, wo’ine ngam bo ɗum vo’ina nokkure. Ɗum ɗo tawi flawa haa ci’e, e ɗo tawe flawa haa babe kuuɗe.

Layru ko larani lekki ɗum ɗo holle lekki fere-fere ha ɗo, lekki moɗe tokon ko larani nyaundiku ema ko larani ɓedduki sembe, taknasma ha ko larani dai dai ɓedduki sembe ha dei dei ɗaɗi.

Mangoro kecce. mangorni ɗo nder ɓiɓɓe ledde, ɗum bo ɗo hebe ha ladde ɗumɗo bo ɗe hebe haci’e. mangoro ɗum ɗo nyame kecce bannin, ɗum ɗo nyame bo to ɓendi nden ndum do waɗe jus ɗum yare, ɗum ɗo mari noneji fere-fere dakamji mema fere-fere.

Na'ura ko lara ni sitata'im. Sitata'i ni naura on ɗum ɗo marita ɗaiɗai channalji televijonji fere-fere ha nder manga. Nɗenbo ɗum ɗo haura na'ura sitata'im be nanta televijon ngam bo ɗum holla pijirle fere-fere. Ko ma ko ci'e chakol habaruji wontiri fere-fere. Ndum do waɗa ɗum ha sare ɗum ɗo waɗa dum ha ofise, nden bo ɗum ɗo mara ɗum ha babe fere-fere, babe bana siutare e mako nanɗi irin mai.

Kare ɓiɓɓe leɗɗe ko larani ayaba, goyva, nde e'ma nanta lemu. Ɗum do naftire ha nyamuki nden bo ɗum ɗo naftire ha waɗugo warta jaram ɗum andira be jus. Ɗum ɗo mari none fere-fere nden bo ɗum wawan ɗum naftira ndeni fu.

Ɗo ni ɗo holla halagare e ma oldi muɗum wato sarka, den bo ɗum ɗo wata halagari ni ha hoɗu, ɗum ɗo waɗa sarka bo ha dade ɗum andira be oldi ɗum ɗo naftire ngam faune, roɓɓe on bo naftirta be nanta halagare mabo sarka ngam faune.

Pucci pucchi don der dabbaji dum be naftirta ha wa’ugo, nden dumdo dura pucci ha sare dum do dura pucci ma ha ladde dum do naftira be pucci ha yake daodado dum andara be polo dum do naftira be pucci ha yake lamar julde e ma lamarji fere-fere.